Qonna jechuun lafa qotuu fi loon horsiisuu kan of keessatti qabatu ta'ee, dhala namaatiif akka madda galiitti kan tajaajiludha. Akkasumas, qonni lafee dugugguruu uummata baadiyaa ta'uun kan tajaajiludha.

Miidiyaa Hawwaasaa jechuun caaseffama fayyadamtootaan qabiyyee uumuu, dabarsuu fi nama biroo wajjin wal quunnamsiisuu danda’udha. Akkasumas karaalee ittiin yaada ofii ibsatan ta'uun tajaajila. Fakkeenyaaf Feesbuukii, Tiwuutarii fi Inistaagiraamii fudhachuu dandeenya.

Kuduraalee jechuun kan hundee fi hiddi isaanii nyaatamuu danda'anidha.. Fakkeenyaaf raafuu. Muduraalee jechuun kan firiin isaanii nyaatamanidha. Akkasumas kan baala isaanii irraa uummamuu fi kan keessa firii qabudha. Fakkeenyaaf maangoo fudhachuu dandeenya.

Bineensota manaa jechuun gosoota bineensotaa keessaa tokko ta'ee, kan mana galanidha. Fakkeenyaaf horii, fardaafi kan kana fakkaatan fudhachuu dandeenya. Bineensota alaa jechuun gosoota bineensotaa keessaa tokko ta'ee kan manaan ala galanidha. Fakkeenyaaf harree diidaa, waraabessaaf kan kana fakkaatan fudhachuu dandeenya.

Bineensota manaa jechuun gosoota bineensotaa keessaa tokko ta'ee, kan mana galanidha. Fakkeenyaaf farda fudhachuu dandeenya. Bineensota alaa jechuun gosoota bineensotaa keessaa tokko ta'ee, kan manaan ala galanidha. Fakkeenyaaf waraabessa fudhachuu dandeenya.

Beeksisa jechuun karaalee ergaa namoota hedduu biraan ga'uuf gargaaru dha. Akkasumas odeeffaannoo garaagaraa irraa argachuu kan dandeenyu dha. Innis karaalee miidiyaa hawaasaa fi maxxansa adda addaatiin darbuu danda'a.

Asxaan mallattoo yookaan fakkii biyya, dhaabbataa fi wantoota garaagaraa bakka bu'u dha. Yeroo baay'ee gidduu alaabaatti kan argamu dha. Wantoota kanneen akka bineeldota, biqiltuu fi fakkii meeshaalee garagaraa fakkaataniin bakka buufama.

Hawaasa jechuun walitti qabama namoota aadaan isaanifi duudhaan isaani wal fakkaataa ta'eefi naannoo tokko kan jiraataniidha. Maatii jechuun namoota firooma qabanifi hidhataa dhiigaa qabanidha.

Kopheewwan jechuun walitti qabama kophee adda addaa ta'ee kan baay'ina mul'isudha. Akkasumas baay'inni kophee hedduu ta'uu kan agarsiisudha. Yookaan baay'inni kophee lamaa ol ta'uu agarsiisa.

Aasxaan mallattoo yookaan fakkii biyya, dhaabbataa fi wantoota gara garaa bakka bu'udha. Yeroo baay'ee giddu gala iddoo alaabaatti kan argamu yoo ta’u, wantoota akka bineeldota, biqiltuu fi fakkii meeshaalee gara garaa fakkaataniin bakka buufama.

Siyaasa jechuun adeemsa bulchiinsaa biyyi yookiin murni tokko ittiin gaggeeffamudha. Akkasumas, adeemsa gareen murtoo ittiin kennuu fi of bulchudha.

Meeshaalee manaa jechuun gosa meeshaalee ta'ee kan mana keessatti itti gargaaramnudha. Fakkeenyaaf okkotee fudhachuu dandeenya. Meeshaalee waajjiraalee jechuun gosa meeshaalee ta'ee kan waajjiraalee adda addaa keessatti itti gargaaramnudha .Fakkeenyaaf kompiitara fudhachuu ni dandeenya.

Alaabaan boca mataa isaa danda'e kan qabu; halluu fi mallattoo garaagaraa irraa tolfamee biyya, dhaabbataa fi garee bakka bu'uu kan danda'uu dha. Asxaan mallattoo (fakkii) biyya, dhaabbataa fi wantoota garaagaraa bakka bu'uu danda'uu dha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun wantoota dhala namaaf baayyee barbaachisoo ta'aniifi isaan malee jiraachuun hin danda'amnedha. Fakkeenyaaf nyaata, da'oofi kan uffata fudhachuu dandeenya. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun wanta jimlaan bitame bu'aa irraa argachuuf xixiqqeessanii deebisanii gurguudha.

Meeshaalee manaa jechuun gosa meeshaalee ta'ee kan mana keessatti itti gargaramnuu dha. Garuu alatti fayyadamuuf kan hin mijanneedha. Fakkeenyaaf Okkotee fi siree kaasuun ni danda'ama.

Biqiltoota jechuun lubbu qabeeyyii ta'anii lafa keessa turanii dhala namaatiif, bineensotaaf oksijiinii kan kennuu danda'anidha. Akkasumas naannoon keenya faaltota garaagaraan akka hin faalamne gochuu kan danda'anidha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun tajaajila mootummaan galii gibira uummata irraa guuruun deebisee uummataaf dhiyeessudha. Isaanis kanneen akka daandii, bishaan qulqulluu, humna ibsaan fi kanneen kana fakkaatan kaasun ni danda'ama.

Kopheewwan jechuun walitti qabama kophee addaa addaa ta'ee kan baayyina mul'isanii dha. Innis baayyinni kophee hedduu ta'uu agarsiisa.

Manneen dhugaatii jechuun mana dhugaatiin adda addaa itti qophaa'u fi itti gurguramudha. Manneen nyaataa jechuun mana nyaanni adda addaa itti qophaa'u fi gurguramudha.

Hojiin dalagaa dhalli namaa jireenya isaa fooyyessuuf guyyaa guyyaan taasisu dha. Akkasumas, hojiin carraaqqii yookaan dalagaa Kaayyoo galmaan ga'uuf taasifamu dha. Kunis, hojii qaamaa fi sammuu of keessatti hammata.

Oomishaalee suppermaarkettii jechuun wantoota namoonni guyyaa guyyaadhaan jireenya keessatti fayyadaman ta'ee, giddu gala gabaa keessatti kan argamuu danda'ani dha. Fakkeenyaaf, kuduraa fi muduraa, meeshaalee mana keessaa fudhachuu dandeenya.

Ogummaa jechuun dandeetti waa dalaguu uumamaan akkasumas namni shaakalaan guddifachaa deemudha. Aadaan ibsitu eenyummaa saba tokkoo ta'ee, dhaloota irraa gara dhalootaatti kan darbudha.

Kuduraalee jechuun kan hundeefi jirmi isaa nyaatamuu danda'anidha. Fakkeenyaaf raafuu fudhachuu ni dandeenya . Muduraalee jechuun kan firiin isaanii nyaatamanidha. Akkasumas kan baala isaanii irraa uummamuufi kan keessaaf firii qabudha. Fakkeenyaaf maangoo fudhachuu dandeenya.

Kopheewwan jechuun walitti qabama kophee adda addaa ta'e kan baay'ina mul'isuudha. Akkasumas baay'inni kophee hedduu ta'u kan agarsisudha. Yookaan baay'inni kophee lamaafi isa ol ta'u agarsisaa.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa taasisu ta'ee kaayyoowwan akka fayyummaaf, dorgommii addaa addaa keessatti hirmaatanii akka madda galiitti itti gargaaramanidha. Fakkeenyaaf fiigicha, kubbaa miilaa fudhachuu dandeenya.

Uumama jechuun kan nam-tolchee hin taanee fi duruma kan jiruu dha. Naannoo jechuun immoo wantoota hunda kan of keessatti qabatu yoo ta'u; kaneen akka lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii hammata. Fakkeenyaaf: namoota, bineensotaa fi biqiltoota fudhachuun ni danda'ama.

Barumsa jechuun karaa ittiin beekumsa argannu keessaa tokko ta'ee, karaa idilee kanneen akka mana barnootaatiin kan argannu yoo ta'u fi al-idilee immoo leenjiiwwan garaa garaatiin kan kennamudha jechuudha.

Daldala jechuun gosa hojii keessaa tokko ta'ee, bifoota adda addaan kanneen akka oomishuun yookaan bituun deebisanii gurguruu of keessatti qabata. Gabaa jechuun iddoo namni waan qabu itti wal jijjiiru yookaan walirraa bitudha.

Siyaasa jechuun adeemsa bulchiisaa biyya yookan murni tokko ittiin gaggeeffamudha. Akkasumas siyaasni adeemsa gareen murtoo ittiin kennuufi ittiin of bulchudha.

Hojiin dalagaa dhalli namaa jireenya isaa fooyyessuuf guyyaa guyyaan taasisu dha. Akkasumas hojiin carraaqqii yookaan dalagaa kaayyoo galmaan ga'uuf taasifamu dha. Kunis hojii qaamaa fi sammuu of keessatti hammata.

Bineensota manaa jechuun gosoota bineensotaa keessaa tokko ta'ee kan mana galaniidha. Fakkeenyaf farda fudhachuu dandeenya. Bineensota alaa jechuun gosoota bineensotaa keessaa tokko ta'ee kan manaan ala galaniidha. Fakkeenyaf waraabessa fudhachuu dandeenya.

Kitaabota jechuun walitti qabama kitaaba garaa garaa ta'ee, irraa dubbisnee wantoota adda addaa argachuu dandeenya. Maseetii jechuun bifa gaazexaa fakkaatuun kan qophaa'u yoo ta'u, dubbisnee odeeffannoo fi beekumsa irraa argachuu dandeenya. Gaazexaawwan walitti qabama gaazexaa adda addaa ta'ee, gabaasa yeroo yeroo bahuun odeeffannoo dabarsudha.

Ogummaan dandeettii namni waa dalaguu uumamaan akkasumas shaakalaan guddifachaa deemuudha. Aadaan ibsituu eenyummaa saba tokkoo ta'ee dhaloota irraa gara dhalootaatti kan darbudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun wantoota garaa garaa namoonni ittiin dalagaa dalaguuf itti gargaaramanidha. Fakkenyaaf : meeshaalee ijaarsaa, meeshaalee barreeffamaa fi meeshaalee mana keessaa akka fakkeenyattii fudhachuun ni danda'ama.

Kitaabota jechuun walitti qabama kitaaba garaagaraa ta'ee, irraa dubbisnee wantoota adda addaa argachuu dandeenya. Matseetiin bifa gaazexaa fakkaatuun kan qophaa'u yoo ta'u dubbisnee odeeffannoo fi beekumsa irraa argachuu dandeenya. Gaazexaawwan jechuun walitti qabama gaazexaa adda addaa ta'ee, yeroo yeroon bahun odeeffannoo dabarduudha.

Faaya jechuun meeshaa aadaa keessaa tokko ta'ee bareedina qaama keenyaa dabaluuf kan godhannudha. Akkasumas wantootni biroo akka nama hawwataniif kan itti goonudha. Fakkeenyaaf warqii fudhachuu ni dandeenya.

Kopheewwan jechuun walitti qabama kophee adda addaa ta'ee kan baay'ina mul'isuu dha. Akkasumas baay'inni kophee hedduu ta'uu kan agarsiisu dha. Yookaan baay'inni kophee lamaa fi isaa ol ta'uu agarsiisa.

Amantaan ilaalcha namoota Uumaa isaaniitiin walquunnamsiisudha. Akkasumas, amanuu fi amanamuu kan of keessatti qabatudha. Gochoota kanneen akka: faaruu, galateeffannaa fa'a kan of keessaa qabudha.

Kopheewwan jechuun walitti qabama kopheewwanii ta'ee kan baay'ina mul'isudha. Akkasumas baay'inni kophee hedduu ta'uu kan agarsiisudha.

Tajaajila bu'uraa jechuun wantoota dhala namaaf baay'ee barbaachisoo ta'aniifi isaan malee jiraachuun hindanda'amnedha. Fakkeenyaaf nyaata fudhachuu dandeenya. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun wanta jimlaan bitan bu'aa irraa argachuuf xiqqeessanii deebisanii gurguruudha.

Beeksisa jechuun karaalee ergaa namoota hedduu biraan gahuuf gargaarudha . Akkasumas odeeffannoo garagaraa irraa argachuun kan danndeenyudha. Innis karaalee miidiyaa hawaasaafi maxxansa adda addaatiin darbuu danda'a

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa taasisu ta'ee kaayyoowwan kanneen akka fayyummaaf, bashannanaaf, Dorgommii adda addaa keessatti hirmaatanii akka madda galiitti itti fayyadamani dha. Fakkeenyaaf, fiigichaa fi kubbaa miilaa fudhachuu ni dandeenya.

Qorichi aadaa gosoota qorichaa keessaa tokko ta'ee, osoo saayinsii hin mirkanaa'iin yookaan barnoota ammayyaatiin osoo hin deeggaramiin hawwasni keenya dhibee irraa of fayyisuuf jecha yeroo dheeraaf kan fayyadamaa turanii fi ammallee iddoo garaa garaatti itti fayyadamaa jiranidha.

Beeksisa jechuun karaalee ergaa namoota hedduu biraan ga'uuf gargaarudha. Akkasumas odeeffannoo gara garaa irraa argachuu kan dandeenyudha. Innis karaalee miidiyaa hawaasaafi maxxansa adda addaatin darbuu danda'a.

Faashinii jechuun waanta haala yeroo wajjin jijjiiramaa deemuu fi kan duraan ture irratti dhiibbaa uumuu kan danda'udha. Akkasumsas waanta duraan jiru tokko irratti wanta haaraa yoo daballee faashinii jennee waamuu dandeenya.

Faaya jechuun meeshaa aadaa keessaa tokko ta'ee, bareedina qaama keenyaa dabaluuf kan godhannudha. Akkasumas wantoonni biroo akka nama hawwataniif kan itti goonudha. Fakkeenyaaf warqee fudhachuu nidandeenya.

Giddugala bashannanaa jechuun iddoo namoonni boqonnaa taasisuufi bashannanuuf deemanidha. Kunis wantoota akka iddoo daakkii bishaanii fi haara galfii hedduu of keessaa qaba. Dabalataan akka madda galiittis nii gargaara.

Manneen dhugaatii jechuun mana dhugaatiin adda addaa itti qophaa'uufi gurguramudha. Manneen nyaataa jechuun mana nyaati adda addaa itti qophaa'uufi itti gurguramudha.

Rifeensa jechuun wanta qaama keenya irratti biqiluun argamu ta'ee wantoota hedduuf kan nu fayyadudha. Fakkeenyaaf aduu nurraa ittisuuf gargaara bareedinaafis ni oola.

Biqiltoota jechuun lubbu qabeeyyii ta'anii kanneen lafa keessaa biqilanii dhala namaa fi bineensotaaf oksijinii kennuu kan danda'anidha. Akkasumas, naannoo keenya faaltota garaa garaatiin akka hin faalamne gochuu kan danda'anidha.

Asxaan mallattoo yookiin fakkii biyya, dhaabbataa fi wantoota garaa garaa bakka bu'udha. Yeroo baay'ee gidduu alaabaatti kan argamudha. Wantoota kanneen akka bineeldota, biqiltuu fi fakkii meeshaalee garaa garaatiin fakkaataniin bakka buufama.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota sadarkaa bulchiinsaa yookan aangoo guddaa irra jiran ta'anii kan maqaa guddaa qabaniidha. Yookan namoota hedduun beekkamoo kan ta'aniidha. Fakkeenyaaf Neelsan Maandeellaa fudhachuu ni dandeenya.

Kopheewwan jechuun walitti qabama kophee adda addaa ta'ee kan baay'ina mul'isudha. Kunis baay'inni kopheewwanii hedduu ta'uu agarsiisa.

Geejjiba jechuun kan iddoo tokkoo gara iddoo biraatti wantoota oofuuf gargaarudha. Turiizimii jechuun sochii namni yeroo boqonnaa isaa taasisuu fi galii kannargamsiisudha. Immigireeshinii jechuun sochii namni sababa rakkoo adda addaatiin iddoo tokkoo gara iddoo biraatti taasisudha.

Meeshaalee manaa jechuun gosa meeshaalee ta'ee, kan mana keessatti itti gargaaramnudha. Garuu immoo alatti itti gargaaramuuf mijatoo kan hin taanedha. Fakkeenyaaf okkotee, siree fi kan kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila mootummaan galii gibiraa hawwaasa irraa guuruun deebisee uummataaf dhiyeessuudhaaf. Innis kan akka dhiyeessii bishaan qulqulluu, daandii fi dhiyeessii humna ibsaa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda’ama.

Kuduraalee jechuun kan hundee fi jirmi isaa nyaatamuu danda'anidha fakkeenyaaf raafuu. Muduraalee jechuun kan firiin isaanii nyaatamanidha akkasumas kan baala isaanii irraa uumamaan uumamauu fi kan keessaan firii qabudha fakkeenyaaf mangoo fudhachuu dandeenya.

Daldala jechuun gosa hojii keessaa tokko ta'ee bifoota adda addaan kanneen akka oomishuun yookan bituun, deebisanii gurguruu of keessatti qabata. Gabaa jechuun iddoo namni waan qabutti waljijjiiru yookaan walirraa bitudha.

Daldala jechuun gosa hojii keessaa tokkoo ta'ee meeshota adda addaan kanneen akka oomishuun yookaan bituun deebisanii gurguruu of keessatti qabata. Gabaa jechuun iddoo namni waan qabu itti wal jijjiiru yookaan walirraa bitudha.

Uumama jechuun kan nam-tolchee hintaaneefi durumaan kan turedha. Naannoo jechuun wantoota hunda kan of keessatti qabatu yoo ta'u, kanneen akka lubbu-qabeeyyiifi lubbu-maleeyyii haammata. Fakkeenyaaf namoota, bineensotaa fi biqiltoota fudhachuu dandeenya.

Tajaajila bu'uuraa jechuun waantota dhala namaaf baay'ee barbaachisoo ta'anii fi isaan malee jiraachuun hin danda'amnedha. Fakkeenyaaf, nyaata, jiruufi uffata jechuun ni danda'ama. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun waanta jimlaan bitan bu'aa argachuuf xiqqeessanii deebisanii gurguruudha.

Manneen dhugaatii jechuun mana dhugaatiin adda addaa itti qophaa'uu fi itti gurguramuu dha. Manneen nyaataa jechuun mana nyaanni adda addaa itti qophaa'uu fi gurguramuu dha.

Daldala jechuun gosa hojii keessaa tokko ta'ee, bifoota adda addaan kanneen akka oomishuun yookaan bituun deebisanii gurguruu of keessatti qabata. Gabaa jechuun iddoo namni waan qabu itti waljijjiiru yookaan walirraa bitudha.

Faaya jechuun meeshaa aadaa keessaa tokko ta'ee bareedina qaama keenya keenyaa dabaluuf kan godhannudha. Akkasumas wantootni biroo akka nama haawwataniif kan itti goonudha. Fakkeenyaaf warqee.

Oduun gabaasa bifa sagalee fi bifa sagalee, viidiyoo fi barreeffamaan kan dhiyaatu ta'ee, miidiyaa hawaasaa garaagaraa kanneen akka TV ,raadiyoo fi kan kana fakkaatan, kan kana fakkaatan fayyadamuun hawaasaaf kan darbuu dha.

Oomishaalee supermarketii jechuun wantoota namooni guyyaa guyyaadhaan jireenya keessatti fayyadaman kanneen giddu gala gabaa keessatti kan argamuu danda'aniidha. Fakkeenyaaf kuduraa fi muduraa, meeshaalee mana keessaa fi kan kana fakkaatanii dha.

Hojiin dalagaa dhalli namaa jireenya isaa fooyyessuuf guyyaa guyyaan taasisudha. Akkasumas hojiin carraaqqii yookan dalagaa kaayyoo galmaan ga'uuf taasifamudha. Kunis hojii qaamaa fi sammuu of keessatti haammata.

Kuduraalee jechuun kan hundee fi jirmii isaa nyaatamuu danda'anidha. Faakkeenyaaf Rafuu fudhachuu dandeenya. Muduraalee jechuun kan firiin isaanni nyaatamannidha. Akkasumaas kan bala isaani irra uumamuu fi kan keessa firii qabudha. Faakkeenyaaf Mangoo fudhachuu dandeenya.

Mana jechuun ijaarsa ta'ee tajaajila hedduuf kan ooludha. Fakkeenyaaf keessa jiraachuuf, daldalaaf, Ispoortii keessatti hojjechuu fi kan kana fakkaataniif oola. Mana jireenyaa jechuun tajaajiloota manni kennu keessaa keessa jiraachuuf kan nu gargaarudha.

Maashinoota jechuun walitti qabama maashinii garaagaraa ta'ee, kan wantoota adda addaa oomishuuf gargaaru dha. Akka fakkeenyaatti, maashinii rifeensaa fi maashinii ijaarsaa fudhachuu ni dandeenya.

Uumama jechuun kan namtolchee hin taanee fi durumaan turedha. Naannoo jechuun waantota hunda kan of keessatti qabatu yoo ta'u kanneen akka lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii haammata. Fakkeenyaf namoota, bineensotaaf biqiltuu fudhachuu dandeenya.

Daldala jechuun gosa hojii keessaa tokko ta'ee, bifoota adda addaan kanneen akka oomishuun yookaan bituun deebisanii gurguruu of keessatti qabata. Gabaa jechuun iddoo namni waan qabu itti wal jijjiiruu fi yookaan walirraa bitudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun wantoota garaa garaa namoonni ittiin dalagaa dalaguuf itti gargaaramanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee ijaarsaa, meeshaalee barreeffamaa fi meeshaalee mana keessaa akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama.

Faaya jechuun meeshaa aadaa keessaa tokko ta'ee bareedina qaama keenyaa dabaluuf kan godhannudha. Akkasumas wantoonni biroo akka nama hawwataniif kan itti goonudha. Fakkeenyaaf warqii fudhachuu nii dandeenya.

Faashinii jechuun wanta haala yeroo wajjin jijjiiramaa deemuu fi kan duraan ture irratti dhiibbaa uumuu kan danda'uu dha. Akkasumas, wanta duraan jiru tokko irratti wanta haaraa yoo daballe, faashinii jennee waamuu dandeenya.

Meeshaalee addaa addaa jechuun wantoota garaagaraa namoonni ittiin dalagaa dalaguuf itti gargaaramanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee ijaarsaa, meeshaalee barreeffamaa fi meeshaalee mana keessaa akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya.

Faaya jechuun meeshaa aadaa keessaa tokko ta'ee bareedina qaama keenyaa dabaluuf kan godhannudha. Akkasumas wantoonni biroo akka nama hawwataniif kan itti goonudha . Fakkeenyaaf warqii fudhachuu nii dandeenya.

Bineensota manaa jechuun gosoota bineensotaa keessaa tokko ta'ee kan mana galanidha. Fakkeenyaf horii, fardaaf kan kana fakkaatan kaasun ni danda'ama. Bineensota alaa jechuun gosoota bineensotaa keessaa tokko ta'ee kan manaan ala galanidha . Fakkeenyaaf harree diidaa fi waraabessa kaasuun ni danda'ama?

Meeshaalee adda addaa jechuun wantoota garaa garaa namoonni ittiin dalagaa dalaguuf itti gargaaramanidha. Akka fakkeenyaatti meeshaalee ijaarsaa, meeshaalee barreeffamaa fi meeshaalee mana keessaa fa'i kaasuun ni danda'ama.

Faashiniin waanta haala yeroo wajjin jijjiiramaa deemuu fi kan duraan ture irratti dhiibbaa uumuu kan danda'udha. Akkasumas waanta duraan jiru tokko irratti waanta haaraa yoo daballee faashinii jennee waamuu dandeenya.

Muuziqaa jechuun ogummaa ta'ee, sagalee fayyadamuun miira ofii kan ibsatanidha. Akkasumas seenaa himuuf, muuxannoo uumuuf ni gargaara. Innis wantoota akka rukuttaa of keessatti qabata. Namoonni muuziqaa akka bashannanaatti itti gargaaramu.

Muuziqaan ogummaa ta'ee sagalee fayyadamuun miira ofii kan ibsatanidha. Akkasumas seenaa himuuf, muuxannoo uumuuf ni gargaara. Innis wantoota akka rukuttaa of keessatti qabata. Namoonni muuziqaa akka bashannanaatti itti gargaaramu.

Maashinoota jechuun walitti qabama maashinii garaagaraa ta'ee kan wantoota adda addaa oomishuuf gargaarudha. Akka fakkeenyatti maashinii rifeensaa fi maashinii ijaarsaa fudhachuu nii dandeenya.